Sagalle manchi beettira hasisanosi manchi beetti sagalle ittiha ikkiro yanate yana baruni bara sa'anno konira sagalle hasissanosi

manchi beetti looso loosira hasiissannosi looso loosira dancha heeshsho heeranno heeshshosi giddono horaameessa ikke mannu iillinowa iille dancha lao garinni la'nannisi.

Dagana maate, daganna maate lowontanni maate mitu mini giddo heedhanote dagate yineemmo woyte ollaho heedhanotta dagate yineemmo, woshshineemmo.

biifisa yineemmo wote mittoricho bushinoricho la'ne addintanno lowontanni hagiirsiisanno gede assine biifanno gede illetenni baxisanno gede assinummoha ikkiro kunirichi.

Odoo, odoo balaxxe dayino manni gedene dayino manchira hasawu umo iillishate woyi sidaamu affiini odoo odeesate odeessa sidaamu budira

Biifisa biifisa mitoricho seenoricho biifisa hasisano ilete giwisanoricho baxisano gede asa lowontani hasisano bifisa kone kaimini hasisanote.

koatte koatte manchi beettira hasiissannote manchi beetti koatte horonsiranno koatte heedhusiro noosiri heeriha ikkirolekkasi gufichu daanno daafira ....

Maashinubba heedhuro mitu quchumira haaruri kalaqamano haarurichi heeriro anfoonikkirino ilete la'nannirichino heerano.

Maashinubba manchi beetira hasisanosi lawisha coyinumoro mitoricho haaroricho kalaqate kuni udunichi lowontani manchi beetira horo aano dafira manchi betino horonsire horaamesa ikano.

ko"atte manchi beettira hasiissannote ko"atte hoogguha ikkiro manchi beetti lekkatenni hariro lekkasi lowo geeshsha gufidhannosi daafira ko"atte hasiissanno.

Tuqu xadooshe, tuqu xadooshi manchu beettira harunsanohura hasiisanosi, haarurichino heeriro loonsanni yannarano loonsani yanna tuqu xadooshi manchu beetto gedenite assanoha di'ikkinonna horamessa assano.

giwirinnu aano horo axxine loosira manch beeti heeshosi woyeessanno giwirinnu manch beetira aanoti owaante lowontanni horaameeye assitannota ikkitanno

daganna maate, daga yineemmoti duucha manna ikkitanno maate yineemmoti mittu ollii giddo mittu mini giddo heedhannota maatete yine woshshineemmo kunirichi kay mannahono lowontanni.

owaanye manchi beettira hasiissanno owaante aanno manchino adhanno manchino horaameessa ikkanno owaante lowontanni horonsi'numoro danchate.

Oodo oddo lowo manni ganba yinowa ofoke hasawanowa gedene dayinohu heriro balaxe dayino manchi gedenehura coyi umo kulano garati

Muziiqu manchu beettira horo aano uduunichoti, muziiqu heeriro horonsirano mannino lowontanni horameyeno ikke lowontanni hagiiramono ikkano.

Dagana maate daga yinemoti duuchu garini fafe fafe hedhanota ikitana maate kayini mittu olii gido mittu mini giddo hedhanota maatete yinumoro dagana matekoni garini bandeemo.

sumuda sumudu mitturichira hasiisanno mitte borro borreessinanniha ikkiro sumudaho borro borrote yaano didandiinanni sumudu lowontanni danchaho.

manchi beetti maxaafa xiinxalla hasiissannosi xiinxalliha ikkiro afinokkireno afanno lainokkireno la''anno buuxinokkireno buuxanno dancha bayiichono iillanno.

seesu manchi beettira hasiisannoho manchi beetti seesa hoogiha ikkiro la''anno manchono dihagiirsiisanno seesa hoogiro manchi beettino dancha heeshshono diheeranno seesu hasiisannoho.

minenna gallanni mine minenna gallanni mine yinanni wote mine mineenni nooreeti gallanni mine gonxanni bayiichono ikkanno.

Godole manchi betira hasisanote godole godolinanni yanara lowontanni qaqulle hagirama ikano godole godolleha ikiha ikiro buqensanni hagirama ikano laowontanni hagidhano

Afantino gashshaanonna annuwa, afantano gashshaanonna uullate aana insa worooni noo manni insara ayirrisame annuwate bayicho e"e heera hasiisano.

seensille. seensille mittu manchi seesa hoogiro la"anno manchi iso la"eno dihagiidhan seensillu isiranni hasiisannoho isonni tashshi assannoho.

Daddalu manchu beettira hasiisanoho daddalo dadda'liro manchi beetti ilamate aana looso kalaqe lowo gaweno daddalo daddaliro minisi maaterano horameyeno asse ilamateno looso kalaqe.

giwirina harunsa mannahono horaameeyye assitanno mannahono loosirinohunni dancha guma abbannoha ikkanna giwirinna harunsa dancha guam abbitanno.

muronna laalo muronna laalo yineemmo wote muro mittoricho winxiha ikkiro fule kaeentinni dancha guma aanno laale yine gumu ragira qolle soorrinanni.

daganna maate gaga duucha manna ikkituro maate mittu mini giddo mittu ollii giddo heedhannota tenne lamu garinni la'ne la'noonnirichono woshsha

Hara, daa"attonna darama, hasiisano mitu manchi hariha ikkiro daa"ate lae xiinxale afinokkirichono lae daano.

hayyonna bude hayyonna bude la'neemmohu hayyo jajjabbu manni hayyisanna, bude la'neemmohu jajjabbu manni budisi garinni hara'na la'neeemmo

minenna gallanni mine minu manchi beettira heerisiha ikkiha ikkiro lubbosi gatisanno gallanni minino mittohono wolootahono hasiisannoha ikkino daafira danchaho.

Hodhishshu danchaho, hodhishshu heeriro mitu manchi mudanoha ikkiro mitu bayichinni wole bayicho rahe iillano hodhishshu heerisiha ikkiro.

muronna laalo manchi beettira lowontanni horo uyiitannote muro hoogguha ikkiro manchi beetti ikkado ayyire adhe konnira muro manchi beettira hasiissano

Poletika horonsira manchi beetti lowontanni hasiisanosi poletika horonsiriha ikkiro afirinokkirichono afano mare lainokkirichono ga"a noosirichono qaagano.

afantino gashshaanonna annuwaho bayiicho aa hasiissanno insano kisano dihasiissanno ayiirrisa hasiissanno afantino gashshaanonna annuwa ayiirrisa hasiissaano.

borrote uduunne borrote uduunni hoogiro mitte borro borrote diyinanni uduunnu hoogiro borrono borreessine di anfanni.

maashinubba manchi beettira lowo horo uytanno, maashinubba hooguro haaroricho looseno kalaqeno didandaanno maashinubba daggu kawanno manchi beetti horaameeyyeno ikkino

hodhishshu uullate aana manchi beettirano hasiisanno wole uduunneno hasiisannoho hodhishsha horonsire mittichu manchi koattetenni woyi lekkatenni harannoha ikkiro mitte hige.

biifisa sidaamu afiinni mittoricho bushsheworicho la'ne biifanno gede ille la'e hagiidhitanno gede assate yine adhineemmo konnira hasiisannote

owaante lontanni danchate owaante aannohura lowontanni baatooshshu hasiisanno adhannohura rosichu heeranno afinokkireno afanno owaante horaameeyye assitanno.

Ama'no manchi beettira hasiisano, manchi beetti ama'no ama'niro lowontanni kaaliiqi ledo heerano, ama'no kaaliiqanna manna xaadissano doogoti.

minenna gallanni mine minenna gallanni mine yineemmo wote minna duucha ikkiturono gallanni mini maate heedhanowaati ikkiha ikkirono tenne duuchu garinni assine la'nanni.

Odoo manchi beettira hasiisanote, manchi odoo uyinanni woyte balaxe dayinohu gede'ne dayinohura lekka gede'ninohu mannu hasaawani noo hasaawa odeesesi yaanosi.

babbaxitino dani uduunnicho horonsirankenni lowontanni horaameeyye ikkineemmo daafira lowontanni hagiirsiisannonkeha ikkino daafira horaameeyye assate ikkinokki gede horonsira hasiissanonke danchu garinni.

maashinubba maashinubba heedhuro mittu quchumira akkala uduunne wirro qolle haaro assine dancha guma abbanno gede assinanni.

Seesa manchi beetira hasisanosi seesa isi isoteente diafino seesu la`anosihurano baxisano.

Sidamu afinni huuro anoricho yine woshinanni huuro anorichi kunni wacishateno macishinonirichira qolateno dancharichoti

umu danancho manchi beettira umu dananchi heerisiro biinfille hasiisannosi umu dananchi manchi beettira seesasiiti

hayyonna bude hayyonna bude anfannihu jajjabbu annuwi hayyisantanana bude agadhitanna budinsa garinni hadhanna la'ne buunxe anfeemmoho.

koatte manchi beettira hasiissannote koatte hoogguro mittu manchi lekkasinni bayiichunni bayiicho hara didandaanno miturichino heeriro lekkasi iddiranno.

afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaano lowontanni danchate annuwano afantino gashshaano ledo sumuu yite heedhuro lowontanni faayyaho.

owwante manchi beettira hasiissannote roorenka owaante aa qaaqquullehonna amuwaho hasiissanno wedelluno owaante adhiro owaantete garinni.

Hara daatona darama mittu manchi hariro daaraminorichi lae daate afinokireno afe dano

baattote ofollonna xagge baattote ofollo lowo geeshsha danchate ofollase la'niha ikkiha ikkiro ise aana noota xagge mannu lowontanni xaggeeffatannonna woleho kulannota ikkitanna lowo geeshsha hasiissanno.

daganna maate dagate yineemmo wote duucha mannaati maatete yineemmo wote mittu mini giddo heedhannote yineemmo.

borrote uduunne borrote uduunni manchi beettira lowontanni hasiisannoho borrote uduunn hoogiro manchi beetti borro borreessa didandaanno

maxaaffa la"annohura shiimaricho labbanno maxaaffa xiinxallanno horaameessa assitanno dancha guma abbannohano assitannosi horaameeyyeno ikkinanni.

owaante manchi beettira hasiissanno owaante aanno manchirano adhanno manchirano lowontanni horaameeyyeno assitannote lowontanni danchu garinnino.

egenshiishsha egenshiishshu manchi beettira hasiisannoho manchi beetti egenshiishsha harunsiro badhera higinorono egenshiishsha harunsanno wote haaroricho la''anni lowontanni horaammeessa ikkanno.

mininna dubbu saada mini saada mine horo uuyitannoreeti dubbu saada dubboho heedhannoreeti lawishshaho mini saada yinummoro lalo farashsho lukkicho